Muntu weshe, akuru neadoko, aisa neaiswa ,chembere neharahwa, anokurudzirwa kuti aende kuzvipatara kojungwa mitombo yekudziirira matenda, nekoobairwa, nekoorapwa mitomboyo.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akawanda kwemene, matendaya anotapurirwana kubva kumuntu umweni , eienda kune muntu umweni. Antu anokurudzirwa maningi kuti ageze nyara einge abva kubanze nekoomhoresa antu.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivhara muromo nezvivhara nyara kana veishanda neantu avanofungira kuti anenge aine matenda anotapurirwana.

Vatungamiriri vekubazi rezveutano pashi reshe tenderere, vanokurudzirwa kuti vaungane kuita mikungano veitaura ngekupanana mazano maringe ngezvematenda anenga einesa mazuwawo.

Antu weshe akuru be adodori, ayisa ne ayiswa, chembere nehharawa, atsuku ne atema, muntu weshe unokurudzirwa, kuyenda kojungwa mitombo yekudziyirira matenda kuzvipatara ndi anamukoti nemadhokodheya.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vana mukoti nemadhokodheya anokurudzirwa kuti apfeke zvivhara muromo nezvivhara nya nezvivhara mwiri weshe zvekuti dzivirira kana eishanda naantu anenga ane zvirwere zvinotapurirwana.

Vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvipatara koovhenekwa nekoojungwa mitombo ngemadhokoteya nanamukhoti, mitombo yekudzivirira matenda akati kuti anotapurir'ana.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda mazhinji kwemene anotapurirwana vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti anokurudzirwa maningi kuti apfeke zvivhara muromo nezvivhara nyara nezvivhara mwiri weshe kudziwira kutapurirana kwematenda aya.

Muntu veshe akuru adoko ana mbuya nana sekuru anokurudzirwa kuenda pazvipatara zviri padhuze nepaanogara. Kovhenekwa ndiana mukoti nemadhogodheya nekojungwa mitombo yekudzirira matenda anotapurirwana.

Vanamai ane ana adodori vanokurudzirwa maningi kuti vaende kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara kuti ana aende kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudziirira matenda.

Vantu vanoshanda neantu anemazvirwere zvinotapurirwana ana mukoti nemadhokodheya anokurudzirwa maningi kuti apfeke zvivhara muromo zvivhara nyara nezvivhara mwiri weshe kudziwirira kutapurirwana kwezvirwere.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kupfeka hembe dzekuvhara miro nenyara nemwiri weshe kana veishanda nevantu vane zvirwere zvinotapurirwana vantu vanokurudzirwazve kubayirwa mitombo.

Muntu weshe akuru neadoko, aisa nevaiswa veshe, harahwa nechembere, vanokurudzirwa kuti vaende kuchipatara kovhenekwa kuti avane here matenda anenge anawo.

Utano hwana atotori utano hwakakosha kwemene. Anamai anokurudzirwa kuti aendese zvana zvawo zvitotori kuzvipatara koti zvojungwa mitombo yekudzivirira matenda anotapurirwana akati kuti.

Muntu weshe akuru, adoko, harahwa nechembere anokurudzirwa kuenda kuzvipatara koojungwa mitombo, nekupiwa zvekumwa zvekudzivirira matenda anotapurirwana akati kuuya aya.

Vashandi vekubazi rezveutano vana makoti nemadhogodheya anokurudzirwa kuti vapfeke zvivhara muromo, zvivhara nyara nezvivhara mwiri veshe. Kana eishanda nevantu anenge aine matenda anotapurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuti vapfeke zvi vharamuromo, nezv ivharanyara, nezvi vharamwiri weshe kana veishanda neantu anenge eirwara ngematenda ano tapuriranwa.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano ana mukoti nemadhokodheya vanokurudzirwa kwemene kuti vapfeke hembe dzekuvhara mwiri weshe nezvivhara miro nezvivhara nyara kudzivirira matenda.

Vantu veshe, vakurutu nevadodori, harahwa nechembere, anokurudzirwa kuti apote eimbotambawo mitambo yakaita sekurumba nemabhora kusimbisa makodo nemwiri.

Ikodzero yemuntu weshe kuti amwe mvura yakachena. Hurumende inofanira kuwaka zvibhorani nezvinyuka zvinovharika kuti anhu adite mvura yakachena ngekuti mvura yakachena mutombo.

Ikodzero yemuntu weshe pashi reshe tenderere mindau dzeshe nemiganga yeshe kuti paunge paine zvipatara kana kirinika kana ndau inobetserwa vanhu vanorwara padhuzepo nepaanogara.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange eigara padhuze nechipatara nepadhuze nendau dzinodetsera anhu anorwara hurumende aifaniri kumbunyikidza kodzero dzeantu inofana kuaka zvipatara zvakawanda.

Ikodzero yemunthu weshe kuti ange ane mvura yakachena yekumwa ibasa rehurumende kutirakira anthu zvibhorani zvemvura yakachena nezvinyuka zvinokwarwa kuti anthu asamwa mvura yakasvipa.

Ikodzero yemuntu veshe kuti ange ari paduze nechipatara kana kirinika kana ndau inobatsirwa antu anorwara. Hurumende inofanira kuaka zvirozvo izvi zvakawanda mundau nemumiganga yeshe.

Mwaimbozviziya ere kuti mvura yakachena mutombo ikodzero yemuntu weshe kuti amwe mvura yakachena mutoro rehurumende kuti iakire antu zvibhorani nezvinyuka zvakavharwa kuti vantu vasarwara.

Ikodzero ye muntu weshe kuti amwe mvura yakachena mvura yakachena inobva ku zvibhorani zvaka vharwa ne zvinyuka zvaka vharwa kwete kumwa mvura yemu madhamu nemuma nzizi ano erera mvura yaka svipa.

Mvura yakachena mutombo antu anokurudzirwa kushandisa mvura yakachena inoonekwa muzvibhorani nezvinyuka zvakavharwa. Hurumende inofana kuvaka zvibhorani zvakawanda kwete kuti antu amwe mvura yemumadhamu nemumarwizi.

Ikodzero yemuntu weshe pashi reshe tenderere mumiganga yeshe nendau dzeshe antu adoko neantu asharuka kuti ange eifundiswa, ange futi eigara paduze nezvipatara.

Vatungamiri vezvekubazi rezveutano pashi reshe tenderere nyika dzeshe miganga yeshe vanokurudzirwa kusangana pamwepo gorw rega rega veipanana mazano maringe ngezveutano hweanthu.

Ikodzero yemuntu veshe kuti ange aine zvipatara zvinenge zviri padhuze nepanogara. Ibasa rehurumende kuti risambunyikidze kodzeroyo iyi yeantu ezvipatara zvinofanira kuakwa zvakawanda.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange eigara padhuze nechipatara kana nekirinika hurumende inofana kuaka zvipatara nemakirinika zvakati kuti mundau dzeshe dzeshe nemiganga yeshe.

Ikodzero yemuntu weshe pashi reshe tenderere mundau dzeshe nemiganga yeshe kuti muntu ange eiziya zviro maringe ngezveutano hurumende inofanira kuti muntu weshe afundiswe mairirano nenyayayo iyi.

Ikodzero yemuntu weshe pashi reshe tenderere mundau dzeshe nemumiganga yeshe kuti ange aine fundo ngeruziwo maringe ngezveutano ibasa reuhurmende kufamba reifundisa anhu.

Mvura yakachena mutombo muntu weshe ikodzero yake kuti amwe nekushandisa mvura yakachena mutoro wehurumende kuti iakire antu zvibhorani nezvinyuka zvakavharwa kuti antu amwe mvura yakachena.

Muntu weshe pashi reshe tenderere ikodzero yake kushandisa nekumwa mvura yakachena. Kwete kumwa mvura dzekuchera mumadhamu nemunzizi. Mvura yakachena inobva muzvibhorani nemuzvinyuka zvakakwarwa.

Utano hwemuntu hunofanira kuchengetedzwa kwemene, muntu weshe akuru neadoko anofanira kuti kana anedambudziko raasangana naro ataurirane neantu anenge ane unyanzvi kuti adetsereke asazobatwa ngematenda enzxondo.

muntu weshe akuru neadoko, neharhwa vaisa nevaiswa vanokurudzirwa maniningi kuenda kuzvipatarayo kutariswa kuti utano hwavo hwendxondo huchakati hwee ere kuti vabetsereke.

Utano hwe nxondo utano hwakanaka hunofanirwe kukosheswa kwemene muntu weshe akuru neadoko anokurudzirwa kuti kana pane zviro zvinonga zveinesa mundaramo yavoyo vatsvake muntu uneunyanzvi wekureketa naye.

Utano hwenxondo hunofanirwa kuchengetedzwa kwemene kunyanyisa kuantu ndombi nemajaha kana muntu einge ane zvinomutambudza unokurudzirwa kutsvaka muntu uneunyanzvi wekureketa naye kuti abetsereke .

Ndau dzinobetserwa antu anorwara makiriki nemuzvipatara munokurudzirwa kuti munge mune hutsanana ukurutu ndau idzi dzinofana kukorobwa dzeigezwa ngemitombo yakagadzirwa neunyanzvi.

Vantu vanoshanda kumabazi ezveutano nemundau dzinobetsera vanhu vanorwara vana mukoti nemadhokoteya vanokuruudzirwa kwemene kuti vabetsere antu nemudakaro, antu eshe anorwara anofanirwa kuporeswa kna Mwari atendera.

Mundau dzinobetserwa antu anorwara muzvipatara nemuma kirinika munokurudzirwa kuti munge muine zvigaro zvekuti antu anonga eirwara anogara akamirira kubetserwa. Neantuvo hama dzevantu vanorwara dzigarevozve.

Antu anoshanda mundau dzinobetserwa anhu anorwara nemumakiriniki anamukoti nemadhokodheya neanoabetsera anokurudzirwa maningi kuti anga arianhu anobetsera anhu ngerudo, anhu anoziya basa ravo ngeunyanzvi.

Mundau dzinobetserwa anhu anorwara muzvipatara nemumakiriniki munokurudzirwa kuti atungamiriri atenge magumbeza nemibhedha zvakati hwe kuti antu anorwara avatire akaemera kubetserwa ngemadhokodheya.

Hutano hweana atotori hutano hwakakosha kwemene. Ana atotori anofana kuenda neabereki avo kuzvipatara kovhenekwa nokojungwa mitombo yekudzirira matenda akati kuti anotapurirwana.

Zvipatara, makirinika nendau dzinobetserwa antu anorwara dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzakachena, ndau dzakakorobwa, ndau dzisina tsvina kuiitira kudzivirira zvirwere zvakaita sekorera.

Ndau dzinorapwa vantu vanorwara muzvipatara indau dzinofanira kuchengetedzwa dzakachena maningi nekuti indau dzinosvika antu akawanda anenge ane matenda akawanda asingatapurirwani neano tapurirwana.

Zvitoro nemundau dzinotengesa mitombo nekuzvipatara, antu anofanira kuendayo eibatsirwa ngezveutano. Ashandi emuzvitoro anofana kunge ari antu anotaura neantu anorwara zvakanaka.

Muntu weshe akuru ne adoko aisa ne aiswa chembere ne harahwa ano kurudzirwa kuti ayende ko jungwa mitombo yeku dzivirira matenda akati kuti kuti utano hwawo hunge hwakati hwee.

Mundau dzino betserwa anhu anorwara nemu makiriniki nemu zvipatara muno kurudzirwa kuti dzinge dziri ndau dzino gara dzakati weke dzaka chena kuitira kuti pasa konzerwa matenda aya ano konzerwa nge utsvina akaita se chidenda re korera.

Ana echikora ne ana adodori ne muntu weshe ano kurudzirwa maningi kuti vaende ku zvipatara neku makirinika neku ndau dzino betserwa anhu anorwara ku enda ko jungwa mutombo yeku dzivirira matenda.

Ndau dzinobetserwa anhu anorwara muzvipatara nemumakirinika munokurudzirwa kuti munge muine mibhedha yekuti antu kana einge arwara anokurudzirwa kuenda kumboowata aripo nemagumbeza akachena .

Kundau dzinobetserwa antu anorwara nekumakirinika kunokurudzirwa kuti kunge dziri ndau dzakachena dzakati week kuchena kuitira kuti dzisatapurirwana zvirwere kunyanyisa matenda aya anotapurirwana.

Ntau dzinobetsere vantu vanorwara makirinika ngezvipatara dzinofanire kunge dziri ntau dzakachena kwemene. Dzakachekwa shango ngemazvo, dzakasimwa mwaruva, dzakapendwa nemawara anopenya.

Muzvipatara nemundau dzinobetserwa anhu anorwara nekumakirinika munokuridzirwa kuti munge muine zvigaro zvekuti anhu anenge akaemera kudetserwa agare akazorora neantuwo anonga akamira antu arikubetserwa

Vashandi vekubazi rezveutano kunyanyisa madhokodheya nana mukoti anokurudzirwa kunga ari anthu anoziya mishando yawo akafunda ngeunyanzvi anokurudzirwazve kupfeka zvivhara miro eishanda neanthu anorwara.

Mu makirinika ne mundau dzino tengeswa mitombo muno kurudzirwa kuti mushandwe nge antu ane unyanzvi nge mushando wawo antu wo aya anokurudzirwa kunga ari antu anoziya kubata arwere mune zvakanaka murudo.

Mazuva anyamashi mundau dzino detserwa antu anorwara mu makirinika nemu zvipatara mwane zviro zveku shandisa zvi mushini zvaka gadzirwa ne unyanzvi zveku vheneka mwiri ye antu kuona kuti amuna matenda ere.

Ndau dzinobetserwa anhu anorwara dzakaita semakirinika nezvipatara, dzinokurudzirwa kunge dziri ndau dzakachena kwemene kuitira kuti pasatapurirwana zvirwere zvinokonzerwa ngeutsvina.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhokotera nana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti antu anenge auya kuzvipatara kobetserwa vafundise maringe ngezveutano hwavo hwakanaka.

Atungamiriri ekubazi rezveutano neantu eshe anoshanda kubazi rezveutano anokurudzirwa kuti vaungane gore rega-rega. Veibhuya veipanana mazano maringe nematenda anenge einesa mukuvoyo.

Vatungamiriri vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti gore rega rega vatungamiriri veshe nyika yeshe vaungane veifundisana maringe ngezveutano antuwo aya anofanira kuzodetsera muntu weshe.

Muzvipatara nemumakirinika, anamukoti anoshandemwo anokurudzirwa kunga ari antu anoziya mushando wavo, ngeunyanzvi. Antu anobetsera antu, ngemudakaro, kuti antu akasire kupora .

Vakuru vemisangano nemapazi anoita ngezveutano anokurudzirwa maningi kuti vadhibane gore rega-rega pandau imwe vari makungano makurutu veireketa maringe ngezveutano.

Muntu weshe pashi reshe tenderere ikodzero yake kuti ange ane ruzivo maererano nzveutano. Akuru evekubazi rezveutano anokurudzirwa kuti vahambe ndau dzeshe veifundisa antu kuti muntu weshe aziye maringe ngezveutano.

Muzvipatara nemundau dzeshe dzibetserwa antu vanorwara nemuma kirinika munokurudzirwa kuti hurumende itenge motikari dzekutwara antu anorwara dzakati kuti. Motikari dzinotwara antu anorwara kuaendesa kuchipatara nekubva kuzvipatara kuendesa kuzvimweni zvipatara.

Muzvipatara nemundau dzinobetserwa anhu anorwara dzinokurudzirwa kuti dzinge dziri ndau dzakachena, dzisina marara netsvina, kuitira kuti pasakonzerwa zvirwere zvakaita sekholera zvinokonzerwa ,ngeutsvina.

Mundau dzinobetserwa antu anorwara muzvipatara nemumakiriniki munokurudzirwa kunge muine mibhedha yekuti antu aatire kana akamirira kubetserwa eiwatazve mumambure kudzivirira matenda emararia.

Mizvipatara, mumakiriniki nemundawu dzeshe dzinodetsere vanhu vanorwara, kunokurudzirwa kuti pange payine zvigaro zvekuti antu anenge awuyako kuzvodetserwa akayemera kudetserwa agare zvakati moro.

Kuzvipatara nemumakirinika mundau dzeshe dzinodetserwa anthu anorwara hurumende inokurudzirwa kuti itenge motikari motikari dzinotwara anthu anenge eirwara kubva kumamizi kwao nekubva pachipatara kuenda pane chimweni chipatara.

Ndau dzinobetserwa andu anorwara muzvipatara nekumakiriniki dzinofanira kuchengetedzwa dziri ndau dzakachena ndau dzisina tsvina nemarara kuitira kuti pasatapurirwana zvirwere zvinokonzerwa netsvina zvakaita sechirwere chekurutsa.

Mundau dzekubetsera vantu vanorwara mumakiriniki nemuzvipatara antu anorwara anokurudzirwa maningi kuti kana echienda kuchipatara aende nebhuku raanozonyorerwa mutombo nezvaarikurwara ndizvo .

Muzvipatara nemundau dzeshe dzinobetserwa antu anorwa nemumakirinika kunokurudzirwa kuti kunge kuine ndau yakakura kwemene yekuti motakari dzeantu anenge eirwara nehama dzione pekumira.

Zvirwere zvakaita sekhorera nemikhuhlani nekurutsa, zvimwe zvacho zvinokonzerwa ngeutsvina. Ndau dzinobetserwa anhu anorwara , nemuzvipatara nemumakirinika, dzinofanira kunga dziri ndau dzinogara dzakati wekee kuchena.

Muzvipatara nemuma kirinika mazuva anyamasi zviro zvabaanaka kwemene kwaane zvigaro zvineburi zvakagadzirwa ngeantu ane unyanzvi zvekuti anamai ane mimba abarirepo.

Muzvipatara nemundau dzinobetserwa antu nemumakirinika munofanirwa kunge mune mibhedha nemakumbeza zvakati moryo zvekuti antu anorwara auya awatire apore zvakanaka.

Muzvipatara muma kirinika nemundau dzinobetserwa anhu anorwara, muntu anofanirwa kuenda arimakungano veifundiswa mayererano nezveutano ndianamukoti nemadhokodheya nana mbuya utano.

Ana mai ane ana adodori nemuntu weshe anofanirwa kuenda kuzvipatara koningirwa ndianamukoti. Ana adodori anofanirwa kujungwa mitombo yekudzivirira matenda anotapurirwana.

Ndau dzeshe dzinobetserwa antu anorwara zvipatara nemakirinika kunokurudzirwa kuti kunge kuine motikari inotwara antu anorwara kuaendesa kuzvipatara, nekuaendesa kumamizi kwavo kana einga apora.

Muzvipatara muzvitoro zvinotengeswa mitombo mumakirinika nemundau dzeshe dzinodetserwa antu eshe anorwara munokurudzirwa kuti munge makachena makati wekee kudzivirira matenda anokurudzirwa ngeutsvina.

Mumakirinika nemuzvitoro zvinotengesa mitombo zveshe nemuzvipatara munoonekwa mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana. Antu anokurudzirwa kutenga mitombo kana einga aine pari kupanda.

Mazuva anyamashi muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha imwomwo nemuzvipatara nekumakiriniki munotengeswa mitombo nezvekujungisa zvematenda akasiyana siyana asizi kujairikapi neakajairika.

Mazuva anyamashi kwaane matenda akawanda kwemene asizi kujairikapi asikaoneki ngemadziso anenge eida kutoenda kovhenekwa, wapedza kuvhenekwa wovhiiyiwa ngemadhokodheya naanamukoti veirapa.

Mazuva anyamashi kwane matenda akasiyana-siyana anobata muntu veshe. Matenda aya haaonekwi nemadzisoba anonga aitoda kenda kuzvipatara nekuma kirinika kovhenekwa ngemishini yakagadzirwa ngeunyanzvi.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akawanda kwemene akasiyanasiyana asikaoneki ngemadziso .Matenda aya anenge eida kutotenda kuzvipatara koovhenekwa ngemadhokodheya naana mukoti.

Hutano hwemuntu weshe hunofanira kuchengetedzwa kwemene. Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso anotoda kuita zvekuvhenekwa ngezvimuchini zvakagadzirwa ngeunyanzvi.

Antu anokurudzirwa kuenda maningi kovhenekwa nemadhogodheya kuti havana ere matenda aya asikaoneki ngemadziso. Matenda anenge eida kutoshandisirwa zvimichini zvakagadzirwa ngeunyanzvi kuvheneka

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akawanda kwemene asizi kujairika pee asikaoneki ngemaziso emuntu anenga eida kutoenda kuchipatara kovhenekwa Anokonzera kurwadza kwemundani kuomarara kweganda nekushata kwesoro.

Kurya kwakanaka, kurya kune utano kwakaita sekurya michero, mavheji nezvinyama zvidodori kunoita kuti kudzivirire matenda akasiyana-siyana anobata mwiri yeantu.

Zvirwere zvisingaoneki ngemadziso zvirwere zvinenge zviri mukati mwenyama mutsinga nemukati mwe ndxondo zvirwere zvinonyanya kubata kakurutu antu anenge achembera anambuya nana sekuru nezviana zvidodori.

Mazuwa anyamashi kwava nematenda akawanda akati kuti akasiyana siyana asikaonekwi ngemadziso. Matenda aya anenge achida kutoenda kovhenekwa ngemichini yakagadzirwa ngeunyanzvi ngemadhokodheya nanamukoti kuzvipatara.

Pamematenda akawanda kwemene matenda asingaoneki ngemadziso anenge eida kutoita zvekuenda kuchipatara kovhenekwa ngema dhokodheya. Antu anokurudzirwa kuenda kovhenekwa nguwa yega yega.

Antu eshe akuru neadoko aisa neaiswa anambuya nanasekuru anokurudzirwa kuti aende kuzvipatara nekundau dzinotengeswe mitombo kovhenekwa kuona kuti ngazi ichiri kuhamba zvakanaka ere mutsingamwo.

Mu zvipatara nemu ndau dzino betserwa antu anorwara mazuva anyamashi kwane zvi mushina zvaka gadzirwa nge unyanzvi zveku vheneka matenda aya asika oneki ne maziso anenge ari nyama mi mushuna mi makodo nemu tsinga.

Mazuva anyamashi kwane matenda akawanda kwemene asingaoneki nemadziso emuntu anenge eitoda kuenda kuzvipatara kovhenekwa nemichina yakagadzirwa ngeunyanzvi nemadhokodheya nana mukoti.

Mazuwa anyamashi kwanematenda akasiyana-siyana akati kuti asingawoneki ngemadziso, antu anokurudzirwa kuti arye zvikafu zvineutano kudzivirira matenda ayo ari munyama.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akawanda kwemene asikaoneki ngemadziso eantu ,antu anokurudzirwe kuende kuzvipatara kovhenekwa ndiana mukoti nemaDhokodheya kuti avana ere matendawo aya.

Muntu weshee atootori nevakuru anokurudzirwa kuenda koona madhokodheya naanamukoti kuti vavhenekwe nechimuchina chinovheneka kuti ropa richiri kurumba zvakanaka here mutsinga umwo.

Muntu weshe unokurudzirwa kumboendawo kuzvipatara kovhenekwa ngekuti mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso anenge eida kutovheneka ngezvimushina zvakagadzirwa ngeunyanzvi.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti asingawoneki ngemadziso. Matenda aya anenge eyida kuti antu ayende kovhenekwa, avhenekwa obva avhiyiwa ndiana mukoti nemadhokodheya.

Anthu weshe kunyanyisa anthu achembera ana mbuya nana sekuru anokurudzirwa kuenda kuzvipatara koovhenekwa kuona kuti avana ere matenda asikaoneki ngemadziso anonga ari mukati mwenyama, mutsinga nemumakodo.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaanaka kwemene, kuzvipatara kwaane zvimuchini zvakagadzirwa ngeunyanzvi zvekuvheneka antu anenge eirwara kuona kuti chiinyi chinenge chakonzera dendaro.

Muzvipatara zveshe munofanira kunge muine mbatso yakagadzirwa ngeunyanzvi mbatso yekuvheneka kwesainzi kunenge kweivhenekwa mutundo ngazi nemate kuona kuti chakonzera denda chii.

Muzvipatara, mumakirinika nemundau dzinobetserwa anhu anorwara munokurudzirwa kuti munge muine mbatso yekuvheka kwe sainzi munenge kweivhenekwa mitundo, mate nengazi kuone kuti chakakonzera denda chiinyi.

Zvipatara zveshe zvine mbatsi yekuvhenekera kwesainzi zvinoshandiswa zvimishina zvakagadzirwa ngeunyanzvi. Kumbatso dzeidzi kunofanira kunge kuine zvigubhu zvekuisira marara anonga abuda mwona imwomwo.

Mazuwanyamashe muzvipatara nemundau dzinodetserwe vanhu vanorwara , kwanezvimishina zvinoshandiswa nge anachiremba nge anamukoti kuwongorora ngekuvheneka mitundo, ngazi nemate ewantu wanorwara kuwona kuti chanyanya kukonzera chini.

Mu zvipatara mazuva anyamashi zviro zvabai chinja kwemene kwane zvi mushina zvaka gadzirwa nge unyanzvi ne antu ane unyanzvi zveku vheneka neku ningira antu anenge eyi rwara ku ona kuti zvinyi zviri ku konzeresa mukati mwo.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kupfeka zvivhara muromo, zvivhara nyara nezvivhara mwiri veshe. Kana veishanda nevantu vanenge veirwara kunyanyisa vantu vanenge veirwara ngematenda anotapurirwana.

utano hwekubara hwana mai ane imba nehweana atotori hunofanira kukosheswa kwemene. Anhuwoawo anofanira kuenda kuzvipatara kunovhenhekwa nguwa ipi hayo kuona kuti hutano hwavo wakachati mhoryo here.

Utano hwaanamai ane mimba nehwe ana adodori achangobve kubarwa hunofanirwa kuchengetedzwa kwemene anamai anokurudzirwa kuti aende kuzvipatara kovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti.

Utano hwanamai ane mimba neutano hweana atotori neatikureyi nyana hunofanira kuchengetedzwa yampo. Antuwo aya anofanira kuenda kakurutu kuzvipatara kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Hutano hwanamai anemimba nehwana atotori achangobve kubarwa neati kurei nyana hunofanira kukosheswa kwemene, anamai anokurudzirwa kuenda neana awo abva kubarwa kovhenekwa kuzvipatara ngemadhokodheya nana mukoti.

Utano hwekubara neutano hweana atootori hunofanira kukosheswa kwemene. Anamai anemimba anokurudzirwa kuti kana mazuva avo ooda kukwana, nyoka yooruma aende koogarira kuzvipatara.

Hutano hwanamai ane mimba neutano hweana atotori achangobva kubarwa ngaati kurei nyana hunofanira kuchengetwa kwemene. Anamai anokurudzirwa kuendesa ana kuzvipatara kojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Hutano hwanamai anemimba nehutano hweana atotori achangobva kubarwa neati kurei nyana hunofanira kuosheswa kwemene. Nekuti hunozinesa kutwasamura kana antu aenge abvazera.

Utano hwaana mai ane mimba nehwaana atotoriachangobve kubarwa neatinkurei nyana hunofanira kuchengetedzwa kwemene antuwa vanofanira kuende kuzvipatara veivhenekwa ndiana mukoti nemadhokodhera.

Utanohwaana mai ane mimba nehwaana atotori achangobva kubarwa naati kurei nyana hunofanire kuchengetedzwa kwemene antu ayaya anofanira kuwatiswa pamubhedha yakachena ine makumbeza akati weeeke.

Utano hwanamai nehwana atotori kunyanyisa aya anorarama ngeurema. Hunofanira kuchengetsedzwa kwemene sezvinongoitwavo utano hwemuntu veshe, vakati gwindiri pashi reshe tenderere.

Zvigero , tsono nemapanga kunyanyisa tsono dzinoshandiswa muzvipatara ndanamukoti nemadhokodheya dzinokurudzirwa kuti dzigare dzakachena , kana kutorasha kana dzapedzwa kutoshandiswa vozotsvakahe dzimweni.

Ana mukoti madhokodheya neantu eshe anoabetsera kubazi ravoro rezveutano anokurudzirwa maningi kuti achengetedze zviro zvanoshandisa kuvhiya antu zvakachena kuti zvisazotpurira zvirwere.

Muzvipatara nemundau dzinobetserwa anhu anorwara zveshe nemumakirinika munokurudzirwa kunge muine motikari dzinotwara arwere kubva kuzvipatara kuendesa kumamwizi kwavo nekubva kuzvipatara zvona izvozvo kuendesa kune zvimweniwo zvipatara zvikuru.

Muzvipatara mazuwa anyamushi zviro zvabaanaka kwemene. Kwaane zvimichini zvekuona nekuvheneka munhu anenge achirwara kuona kuti utano hwake hurikuchinja ere kana kuti ahusi.

Mazuwa anyamashi kuita manyada amazvokuda kwane mazino ekunyepera anoiswa ndiana mukoti nemadhokodheya Kune anhu aya anenge akabva kana kubviswa mazino

Mazuwa anyamashi muzvipatara nemumakirinika nemundau dzinobetserwa vanhu vanorwara kwane zvimishini zvakagadzirwa ngeunyanzvi zvekuvheneka mwiri yevanhu kuona kuti matenda aya ari kukonzerwa nei.

Zvogero ,mapanga netsono zvinoshandiswa nana mukoti nemadhokhodheya neantu anoshanda kuzvipatara zvimweni zviya vantu vanenge vechida mishuna yavo zvinofanira kugara zvakachena zvisina zvinga zokonzera matenda .

Kuwantu anorarama ngeurema naantu achembera kwemene, zviro zvabanaka mazuva anyamashi. Kwane zvigaro zvine mavhiri zvekuti muntu unorwara kana kuti wachembera unogara eisundwa.

Zvigero, tsono, mapanga zvinoshandiswa ndianamukoti nemadhokodheya pevanenge veivhiya antu anorwara anonge eide kuvhiiwa kana kuvheneka nezvinoshandiswa kuvhiya namai vanenge veide kubara ngepandani, zvinofanire kugara zvakachena.

Zvigero mapanga netsono zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhokodheya muzvipataramwo umwo zvinokuridzirwa kuti zvirambe zvakachena zveigezwa ngemushonga wakagadzirwa ngeunyanzvi kuti zvisatapurira zvirwere.

Mazuva anhamashi muzvitoro zvinotengesa mitombo muzvipatara zveshe nemumakirinika mane zvimushina zvakagadzirwa neunyanzvi zvekuvheneka kuona kuti ropa remunhu riri kihamba zvakati hwee here.

Mazuwanyashi kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzinobetserwa anhu kwane zvimuchini zvakagadzirwa ngeunyanzvi zvekuvheneka matenda akasiyana siyana anenge avata antu akasiyana siyana.

Vanamukoti nemadhokodheya vanokurudzirwa maningi kuti zviro zvavanoshandisa pakuvhiya vantu vanenge veirwara zvakaita semapanga, tsono nezvigero zvirambe zveigezwa ngeunyanzvi kuti zvisatapurira zvirwere.

Mazuva anyamashi muzvipatara, zviro zvobaa shamisa kwemene, zviro zvachinja akiti woyee kwaane zviro zvakagadzirwa ngounyanzvi zvimushina zvinenge zveibetsera antu anenge eirwara nekuvheneka mwukati mweropa netsinga.

Mazuwa anyamashi kuantu anenge akakuwara mirenje nemishana neatu akuru anenge aaane mushana nemirenje zvinorwadza kwaane zvisimbi zvakagadzirwa neunyanzi zvekuti antu iwowo ashandise pakuhamba.

Zvigero mapanga netsono dzoshandiswa ndiana mukoti nemadhokodheya muzvipatara veivhiya antu anenge erwadza nekuongorora antu anenge eirwadza mumwiri mwavo zvinofanira kugara zvakachena kuti zvisakonzera matenda.

Zvigero ,mapanga ,netsono, zvinoshandiswa ndianamukkoti nemadhokodheya pavanenge veida kuvhiya antu anenge akuwara, neantu aaya madzimai anenge eida kubara ngepandani, zvinofanira kugara zvakagezwa zvakachena.

Zvigero mapaanga zvitsono zvinoshandiswa nana mukoti nemadhokodheya pakurapa nekuvhiya antu anenge eida kuvhuiiwa zvinokurudzirwa kuti zvigare zvakachena zvisazokonzera matenda.

Mazuvaanyamashi muzvipatara nemumaklinika maane zvimushina zvakagadzirwa nehunyanzvi zvekuvheneka antu vanenge beyirwara ,zvimwe zvimishini zvinoshandiswa zve ngeantu vanenge veyivheneke ngazi, ropa ,ngemitundo zveanhu beyirwarwa bogoona kuti ndenda rakonzerwa ngeyi.

Kuzvipatara nekumakiriniki nekundau dzinodetserwa antu anorwara kwaane zvimichini zvakagadzirwa ngeunyanzvi ngeantu ane ushasha hukurutu zvekuvheneka vantu vanenge veirwara kuti chiinyi chakakonzera denda .

Mazuwa anyamashi muzvipatara nemundau dzinobetserwa anhu anorwara mwane zvimushini zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekuvheneka nekuningira kuti zvirwere zviri kukonzerwa ngei mumwiri yeantu.

Zvigero ,tsono, mapanga nezvekupimisa zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhokodheya pavanenge veivhiya antu anenge eida kuvhiwa kana anenge eida kubata ngepandani zvinofanira kugara zvakachena.

Mazuva anyamashi zviro zvabai chinja kwemene mu zvipatara mu makirinika nemu ndau dzino betserwe anhu anorwara kwane zvi mushina zvaka gadzirwa nge unyanzvi zvino shandiswa nge madhokodheya ku vheneka neku rapa antu.

Mazuva anyamashi mu zvipatara muma kirinika nemu ndau dzino detserwa antu anorwara mwane zviro zvaka gadzirwa nge unyanzvi zveku vheneka ndani dzana mai anenga ane mimba kuona kuti mwana une utano ere.

Akadzi neasikana nendombi anokurudzirwa kuti kana einge aita bonde risina kudzivirirwa vatenge zvimushina zvakagadzirwa neunyanzvi zvekuvheneka kuona kuti mimba yabata ere.

Gavakava kambuti kanoonekwe mushango nepamizi. Kambuti aka kanorapa matenda akati kuti, kanorapa matenda anosanganisira mundani, nekunakisa ganda kune anthu anenge eirwara.

Mazuwa anyamashi muzvipatara nemuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo yakasiyana-siyana inorapa matenda akasiyana-siyana akati kuti akajairika neasizikujairikapi akaita sematenda eitsvo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo munotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakatikuti. Mimweni mikuhlani inorapiwayo mikuhlani yekukotsora nekubuda besha antu anokurudzirwa kutenga mitombo.

Kuzvitoro zvinortengesa mitombo kunotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana. Asizi kujairikapi neakajairika akaita sekurwadza nekutwadza kwemusoro.

Antu anenge eyirwara nechirwere chedzihwa nekukosora nekukasharara kwepahuro nepamwoyo nemapapu anenge eirwadza anokurudzirwa kuende kuzvipatara kotenga mutombo wekumwa unowanikwe muzvitoro.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo mazuwa anyamashi, kunotengeswa mitombo inorapa matenda akati kuti ano asizi kujairikapi neakajairika kwemene ,sematenda emundani munenge muine mutuwi wekugaya chikhafu wakawanda.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakasiyana siyana inorapa matenda akasiyana siyana akati kuti matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika mitombo iyi inooneka muzvitoro zvinotengeswa mitombo yanyamashi.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunooneka mitombo yakasiyana siyana inorapa matenda akajairika neasizi kujairikape zvimweni zviro zvinotengeswemwo imvura yakaongororwa yekuwedzera mvura mumwiri mweantu anorwara.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo mazuwa anyamashi kunotengeswa wo zve mitombo yakasiyana siyana yematenda asizi kujairikapi neaka jairika. Kunotengeswa zvemvura yakaongororwa ngeunyanzvi yekuwedzera mvura mumumwiri mweantu.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakasiyana siyana inorapa matenda akasiyana siyana akati kuti . Inorapa matenda asizi kujairikapi neakajairikapi , kunoonekazve mutombo wekuzora muhope.

Muzvitoro zvinotengesa mutombo mazuva anyamashi kunotengeswa mitombo yakawanda kwemene. Imwe yemitombo inotengeswayo mitombo yemadziso anenge eivava nekuswinya eirwadza, nenzeye dzinenge dzeirwadza.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo yakasiyana-siyana inorapa matenda akasiyana-siyana akati kuti. Mimwe matenda anorapwe kuzvitoroko matenda emarwadzo muntu unonga varwadziva veshe nepari kurwadza unokurudzirwa kotenga mitombo.

Kuzvitoro kunotengeswa mitombo yanyamashi kunotengeswe mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti isizi kujairikapi neyaka jairika mimwe mikuhlani inotengeswa mikuhlani yekurapa antu anenge eiwawiwa madziso nekushinyiwa miri .

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa zvee mutombo yekunasira vhudzi kuna ana mai aya anevhudzi rino dambuka dambuka nevhudzi risina utano antu anokurudzirwa kotenga mitombo yoo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakabanakira mwiri yedu kwemene. Mitombo yakaita semitombo yekuti mwoyo upambe ngazi zvakanaka nekuti ngazi ihambe mutsinga zvakati moryo.

Kune antu anenge aine matenda ekuti miro dzinenge dzeiwawa eihotsira nepahuro peikasharara nemwiri weishoshonya anokurudzirwa kotenga mutombo yekurapa muzvitoro zvinotengesa mutombo.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo memuzvipatara zvemumakirinika munoonekwa mitombo unorapa marwadzo evananvatotori nevachangobva kubarwa nevati kurei kurei mutombo uyu unofana kutengwa memai veshe nevana vadoko.

Mazuwa anyamashi muzvitoro zvinotengeswa mitombo, munotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana. Mamwe ematenda anorapwa ngemitombo inotengeswa ikweyo matenda eropa rinenge risikachahambi zvakanaka nemwoyo unonga usingachachayi zvakanaka.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakagadzirwa ngeunyanzvi maningi, inotengeswa mindau dzinotengeswa mitombo, nemuzvipatara nemumakirinika. Mitombo iyi kune ana anonga ane chikosoro ,nepamwoyo panorwadza, anokurudzirwa kootengerwa mitombo yona iyoyo.

Mazuva anyamashi kana muntu eyinga arwara uno kurudzirwa kuti arumbe kotenga mitombo ku zvitoro zvino tengeswa mitombo kana kuti kuenda ku chipatara neku makirinika nguva ichiripo.

Utano hweana atotori hunofanire kukosheswawo kwemene ,muzvitoro zvinotengesa mitombo kunooneka mitombo yeana adodori yekumwa kana einge aine mutezo kana peshe panorwadza.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswe mitombo yakasiyana siyana inorapa mikuhlani yakasiyana siyana asizi kujairikapi neakajairika matenda akaita semukuhlani wemundani.

Mazuwa anyamashi muzvipatara, mumakirinika nemundau dzinotengesa mitombo yanyamashi munotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana siyana asizi kujairikapi neakajairika.

Mazuva anyamashi muzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakasiyana-siyana. Inorapa matenda akasiyana-siyana, akajairika naasizikujairikapi.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakasiyana siyana yakati kuti inorapa matenda eshe hawo akasiyana siyana akajairika neasizi kujairikapi sematenda engazi netsinga.

Mazuwa anyamashi muzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi, kunotengeswa mitombo yakasiyana-siyana , inorapa matenda akasiyana-siyana, seantu aaya anenge eihotsira, nekubuda munyawiri nekuwayiwa.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana siyana kusanganisira mitombo yeantu anenge asingawati yekuti awane hope.

Mazuva anyamashi muzvitoro zvinotengesa mitombo nemuzvipatara nemumakirinika munotengeswa mutombo wekudzasira shuga inenge yamumwiri nemungazi maantu nemitombozve inosimbisa masoja emwiri.

Mazjwa anyamashi kwaane mitombo yanyamashi yakagadzirwa ngeunyanzvi inorapa matenda akasiyana siyana anoti mundani kurwadza kwemarenje kurwadza kwenyara nekuzvimba kwrtsinga zvakadarokwo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi, nemuzvipatara nemumakirinika, munotengeswawo mitombo yekunasira ganda. Kutoita zvekudzorera pagandapo, ganda rototi hwee.

Marariya chirwere chinokonzerwa ngekurumwa ngentunga dzinenge dzamboruma muntu unenge ane marariya. Antu anokurudzirwa kuenda muzvipatara nemuzvitoro zvinotengesa mitombo kovhenekwa nekurapwa marariya.

Utano wengqondo hunofa ira kuchengetedzwa kwemene mundu weshee akuru neadoodori anofa ire kuenda kuzvipatara kovhenekwa kana mundu ainge ane dambudziko unokurudzirwa kuti atsvake mundu une hunyanzvi wokureketa naye.

Utano nemudakaro zveana atototori zvinofanira kukosheswa nekuchengetedzwa yaambo ana atotori anokurudzirwa maningi kuti atungamiriri aagadzirire ndau dzekutambira dzine midzuwe nemutserendende zvakadaroko.

Utano nemudakaro zvaana achangobve kubarwa nati kurei nyana naatikurei hunofanira kuchengetedzwa kwemene. Ana aya anofanirawo kufundiswa zveutano hwakanaka netsika nemagariro.

Ana adodori achangobve kubarwa neakura nyana anokurudzirwa maningi kuti aende kotambira kundau dzawo dzakagadzirwa nounyanzvi kune mitserendende nemidzuwe zvakadaroko.

Utano hwaana adodori achangobva kubarwa neati kurwi nyana hunofanira kukosheswa kwemene antu wawa anofanire kuende kovhenekeswa kunana zviremba nekumaa ana mumati kuti vaoneke kuti utano wawo huchakati moryo ere.

Utano hweana adodori nemudakaro weana adodori achangobva kubarwa neati kurei nyana hwakakosha kwemene .Ana aya anofana kuvhenekwa muzvipatara ndiana mukoti nemadhokoteya

Utano hweana adoodori achangobva kubarwa nemudakaro wavo hwakakosha kwemene. Anamai ane ana aya anofanire kuramba veienda neana avo kuzvipatara veivhenekwa veijungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Ana atotori achangobva kubarwa utano nemudakaro wavo zvinofanira kuchengetedzwa kwemene. Ana aya anofana kupuwa nguwa yekutamba eyitambire ndau dzine zvekutambisa zvakaita semudzuwe nemutserendende.

Hutano hweana atotori achangobva kubarwa neati kurei nyana hunofanira kuchengetedzwa nekukosheshwa kwemene nemunthu weshe hake, vanthu aya anofanira kuenda kuzvipatara koovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Mudakaro neutano hweana adodori atikurei nyana hwakakosha kwemene ana aya anofana kupuwa mukuwo wekutamba kwemene mundau dzawo dzine zvekutambisa zvakaita semudzuwe nemutserendende.

Utano nemudakaro zveana atori tori zvinofanira kukosheswa kwemene. Ana atotori anofanira kufundiswa maringe ngezveutano hwawo hwakanaka nekuchengetedza ndau dzaanogara zvakati mhoryo, asikarashi marara peshe peshe.

Uthano nemudakaro weana atootori achangobve kubarwa neati kureinyana hunofanire kuchengetedzwa kwemene nekuti zvikasaadaroko zvinozonesa kutwasamura anthu einge abva zero.

Utano hwevana vatotori nevati kurei nyana unofanire kuchengetedzwa kwemene nekuti hunozonesa kutwasanura ana achinge abva zera kana kuti vachembere neharahwa.

Utano hwaana adodori nehwaana achangobve kubarwa neati kurei nyana hunofanira kukosheswa kwemene ari muzvipatara anaya anofanira kupiwa zviro zvekutambisa kuti akasire kupora asafunga marwadzo.

Utano nemudakaro weana atotori hunofanira kukosheswa kwemene. Ana atotori anofanira kuenda kuzvipatara nekumakiriniki nana mai awo kojungwa mitombo yekudzivirira matenda akati kuti.

Mu zvipatara ne mundau dzino detserwa vantu vanorwara ne mu makirinika muno kurudzirwa kunga muine mibhedha yakanaka ne makumbezi aka chena kunyanyisa mu mabazi munenge meyi rapwa ana adodori.

Vashandi vekubazi rezvehutano madhokodheya nana mukoti vanofanira kunge vari vanhu vakafunda basa rawo ngehunyanzvi kuti pavanenge veidetsere vantu vadetsere vantu zvakati mhoryo.

Anthu anoshanda kubazi rezveutano kunyanyisa ana mukoti nemadhokodheya, vanokurudzirwa kuti vari vange vari vanthu vanodakarira mabhuku kwemene, vanoramba veierenga, nekuramba veifunda maererano ngezveutano.

Vashandi vekubazi rezveutano vana mukoti madhokodheya neantu ayaa anenga eyiabetsera kuzvipatara vanokurudzirwa kunge vari vantu vakafunda kwemene maringe ngezvebasa raworo rekurapa kuti vabate antu zvakanaka .

Vantu vanoshanda kumapazi ezveutano vanokurudzirwa maningi kuti gore rega-rega varambe veingofundiswa ngeafundisi avo. Zviro zvinonga zvachinja mubazi ravomwo kuti varambe veibetsera antu zvakanaka.

Vabereki vanana vati kurei vanokurudzirwe kuti vaende neana kunemadhokhodheya nanamukoti kuti vana vatasamurwe makodo nemushuna kuti vakure vakagwinya kwemene.

Vafundi, vashandi nanamukoti nemadhokodheya anhu eshe ezvekubazi rezveutano anokurudzirwa maningi kuti ahambe ndau dzeshe eifundisa antu maringe ndezveutano kuti antu aite hutano hwakati morwo.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanofanira vakawanda kwemene. Hurumende inokurudzirwa kuti iendese anamukoti nemadhogodheya akawanda kwemene muzvipatara nemumakirinika. Kuti antu abetsereke nguva ichiripo.

Vashandi vekubazi re zveutano ana mukoti madhokodheya ne antu anoa detsera ano kurudzirwa maningi kuti ange ari antu ano erenga mukuwo yega yega maringe nge zveutano kuti adetsere antu zvakanaka.

Antu anoshanda kumabazi eutano madhokodheya nana mukoti anokurudzirwa maningi kuti ange ari antu anoziya mishando yawo kwemene anozoti obetsere antu anobetsere anhu ngerudo .

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhogodheya naana mukoti anokurudzirwa maningi kuti ange ari antu akafunda mabasa avowo ngeunyanzvi kuti paanobetsera antu, vabetsere antu zvakanaka nerudo.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti nevantu vari kufundira kushandira kubazi rona iroro vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe kweshe kweshe veifundisa antu maringe ngezveutano .

Ashandi ekubazi rezveutano anamukoti, madhokodheya neantu anoabetsera anofanira kunge ari antu anoziya basa ravo neunyanzvi. Anofanira kuwedzerwazve kuti vawande kuti vanhu vadetserwe nguwa ichakanaka.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano ana muanti nemadhokodheya anokurudzirwa maningi kuti ange ari antu ane arwere pamwoyo antu anobetsera arwere ngerudo kuti arwere akasire kupora.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano anamikoti madhokodheya neantu anoabetsera anokurudzirwa kuti ange ari antu akafunda aneunyanzvi hukurutu pabasa ravoro rekurapa.

Vashandi vekubhazi rezvehutano ,vanokurudzirwa kunge vari vantu vanoziva mishando yavo vakayifunda nehunyazvi kuti kana vodetsera antu vanorwara vadetsere antu nehunyazvi pasina zviro zvinonetsa.

Vantu vanoshanda muzvipatara mumakiriniki, madhokodheya naana mukoti vanofanira vari vantu vakafunda mabasa avo neunyanzvi hukurutu. Kuti vadetsere antu muzvipatara pasina zvinozonesa maningi.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti anokurudzirwe kuti vashambe nyara kana veinge vabva kushanda neantu anorwara kunyanyisa nematenda aya anotapurirwana.

Ana mukoti nemadhogodheya neantu anovabetsera mishando muzvipatara nemumakirinikamwo. Anokurudzirwa kunga vari vantu vakapfeka zviro zvinovadzivirira kuti vasatapurirwa nematenda anobva kuvantu anenge eirwara.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kunyanya maningi mumadhorobhamwo, kunotengeswa mitombo yakasiyana-siyana inorapa matenda akasiyana-siyana, akajairika neasizi kujairikapi.

Mumadhorobha mazuva ano anyamashi munotengeswa mitombo yakasiyana siyana inorapa matenda akasiyana-siyana asizi kujairikapi neakajairika vantu vanenge varwara vanokurudzirwa kuenda kotenga mitombo Kona iyoyo.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo mumadhorobha mwomwo kunyanya munotengeswa mitombo yakasiyana-siyana. Mitombo inorapa matenda akati kuti imweni mitombo inotengeswemwo mitombo yekumisa marwadzo angava emakumbo, emundani kana enyara.

Mazuva anyamashi muzvitoro zvinotengeswa mitombo kunotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana siyana asizi kujairikapi neakajairika. Mimwe mitombo inooneka mitombo yekugwinyisa mushana wanababa.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo kunotongeswa mitombo yakasiyana siyana imweni mitombo inotengeswa ngeyekudzora hope nekudzorahe mwiri weana adodori kuti ganda rawo risabatwa ngezvimatenda zvakasiyana siyana.

Muzvitoro zvinotengesa mitoro kunyanya mumadhorobha mwomwo munotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana siyana akajairika neasikujairikapi ,ndau idzi dzinofanira kuramba dzeichengetwa dzakachena .

Kuzvitoro zvinotengesa mutombo yanyamashi kunotengeswa mutombo yakasiyana siyana yakati kuti inorapa matenda asizi kujairika pe nematenda akajairika sekurwadza kwemundai kutema kwemusoro nekurwadza kwemushana.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo muzvipatara nemumakirinika munoonekwa mitombo inorapa mikuhlani yakawanda kwemene yakajairika neisizi kujairikapi. Mitombo yekurapa madziso anonga eiwawa inoonekwazve.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo umwomwo munotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana siyana zvimwe zviro zvinotengeswemwo zvidhende zvakagadzirwa ngeunyanzvi zvokuti antu anenge akuwara asunge.

Mumadhorobha mwoumo kunyanya kwaane zvitoro zvinotengeswa mitombo yanyamashi antu anenga aine papanda mumwiri mwawomo anokurudzirwa kuzvitorozvo kotenga mitomboyo .

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo umwomwo munotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana siyana kunyanya matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwenene sekurwadza kwemusoro.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanya mumadhorobhamwo umwo munotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana siyana, imweni mitombo inotengeswamwo mitombo yekudzasira kurumba kweropa maningi mungazi.

Zvitoro zvino tengeswa mitombo ya manje manje muno tengeswa mitombo inorapa zviro zvaka siyana siyana muno tengeswa zve mitombo yeku rapa marwadzo marwadzo akaita se emushana ku musoro kana marenje.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanya mumadhorobha mwomwo munotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti yakasiyana-siyana. Antu anokurudzirwa kuti kana einga arwara aende kuzvitorozvo kotenga mitombo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanya mumadhorobha imomo munotengeswazve mukaka weana adoodori kunanamai anenge asingade kuamwisa ngezamo anokurudzirwa kuenda kunotenga mukakawo muzvitorozvo.

Mundau dzinotengeswe mitombo muzvitoromo munotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana, matenda asizi kujairikape nematenda akajairika semukuhlani memundani.

Mundau dzinotengesa mitombo yanyamashi munotengeswa mutombo inorapa matenda eshe asizi kujairika neaakajairika antu anoshanda muzvitorozvo anofanira kunge ari antu ane unyanzvi.

Mundau dzino tengesa mitombo mu zvipatara nemu makiriniki panofanira kunge paine motikari ino kwanisa kuzotwara antu anenge ei rwara anenge eide kurumbiswa ku zvipatara zvimweni kana kuva tora kuma mizi kwawo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunyanyisa mumwadhorobha imwomwo, munotengeswa nezvimutombo zvekuisa mumvura yekumwa inenge yakasvipa, kuti ikwanise kumwika, zveshe zvinonga zvirimwo zvinokonzera zvirwere zvife.

Kuzvitoro zvinotengesa mutombo kunyanyisa mumadhorobha mwo imomo munotengeswa mitombo inorapa matenda akawanda neamweni akajairika neasizi kujairikapi sematenda ekubuda dziwa nekukosora.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo mazuva anyamashi kunotengeswa mitombo yakasiyana siyana inorapa matenda asizi kujairikapi neakajairika kunotengeswa zvee mitombo inorapa makodo anenge eirwadza.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo ,antu anenge eirwara anokurudzirwa kuti atange anyorerwa chiphepha ngemadhokodheya, ozoenda kootenga mutombo kuzvitoro zvinotengesa mitombo .

Ndau dzinotengesa mitombo , kunyanyisa mumadhorobhamwo, munotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana, asizi kujairikapi neakajairika .Ndau idzi dzinokurudzirwa kuti dzirambe dzakachena, kuita kuti pasataputwa zvirwere.

Mazuwa anyamashi muzvitoro zvinotengesa mitombo nemuzvipatara nemuzvimakirinika munotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana siyana asizi kujairikapi neakajairika.

Mundau dzinotengesa. mutombo mumadhorobha mwomwo nyanyisa ,munotengeswa mutombo inorapa matenda akasiyana siyana, akajairika sematenda emusoro nekurwadza kemundani neasizikujairika.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo vanhu vanoshanda muzvitoromwo vanokurudzirwa kunge vari vanhu vanoshanda nevanhu zvakanaka vanoziya mishando yavo ngeunyanzvi.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunyanyisa mumadhorobhamwomwo, munotengeswa mitombo dzaakasiyana-siyana,, dzinorapa matenda akasiyana-siyana kusanganisira mvura yakaongororwa kuwedzera antu anenga eirwara mumwiiri.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya ananamukoti neantu anoabestera anokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe muganga yeshe veifundisa antu mabasa akanaka maererano ngezveutano.

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezvehutano madhokodheya naana mukoti ,vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe, miganga yeshe, nyika yeshe tenderere ,veifundisa antu maringe ngezveutano.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano veshe nevarikufundira kuti vazoshanda mubazi iroro. Vanofanira kuhamba ndau dzeshe miganga yeshe veibetsera nekufusa antu maringe ngezveutano hwakati mworyo.

Vafundi, vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veivheneka antu veifundisa vantu maererano nezveutano hwakanaka kuti vantu vagare vakagwinya.

Vashandi ,vafundi nevafundisi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe veifundisa vanhu veshe vakuru nevadoko maererano ngezveutano hwakati mhoryo.

Vafundi, vafundisi nevashandi vezvekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuhamba ndau dzeshe, miganga yeshe, nyika yeshe tenderere, veifundisa maringe ngezveutano wakati morwo.

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuhamba ndau dzeshe , miganga yeshe veifundisa antu maringe ngezveutano hwakanaka nekuchengetedza ndau dzakachena.

Vafundi vafundisi ne vashandi vekubazi rezve utano madhokodheya nema ana mukoti anokurudzirwa maningi kuti ahambe ndau dzeshe miganga yeshe vei fundisa antu maringe ngezve utano.

Pashireshe tenderere ikodzero yeantu eshe kuti ange aine ruzivo mayererano ngezveutano. Ibasa rehurumende kutuma ashandi ebazi rezveutano kuti vahambe veifundisa antu.

Vafundi vafundisi nevantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe muganga yeshe veifundisa antu maringe ngezveutano nekugara kwakati moryo.

Vafundi vafundisi nevashandi vokubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe pashi reshe tenderere veifundisa antu maringe ngezveutano wakati hwe kuti antu ararame ngemwazvo.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti nevantu vari kufundira kushanda kubaziro vano kurudzirwa kufamba veifundisa antu ndau dzeshe mairirano nezveutauno hwakanaka.

Marariya idenda rinokinzerwa ngekurumwa ngenhunga maningi , antu anokurudzirwa kucheka shango mumizi nekuvhara zvimangamba zvemvura uye kana arwara ngaaende kotenga mitombo muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Vashandi, vafundi nevafundisi vekubazi rezveutano. Vanokurudzirwa kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe nyika yeshe tenderere. Veifundisa nekuvheneka nekujunga antu mitombo.

Vafundi nevashandi vekubazi rezvehutano madhokotera nanamukoti anokurudzirwa kuhamba echifundisa antu mumiganda Ashe maererano nezveutano hwakati moro

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezveutanho vanokurudzira kuti vahambe ndau dzeshe veifundisa antu maererano nezveutano. Muntu weshe pashi reshe dendere ikodzero yake kuziva ngezveutano .

Afuntisi neashandi ekubazi rezveutano, madhokhodheyaa naa mukoti anokurudzirwaa kuhamba ndau dzeshe mumiganga yeshe, nyika yeshe tenderere yeifundisa antuu maringe ngezveutano.

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano, vanokurudzirwa kuhamba ndau dzeshe, miganga yeshe, nyika yeshe veifundisa antu maererano nezveutano hwakanaka sekugara pandau dzakachena.

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezvewutano, madhokodheya nanamukoti, anokurudzirwa kutu afundise antu anonga wuya kuzvipatara, mayererano nezvewutano wakanaka, sekugara pandau dzakachena.

Afundi vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuhamba ndau dzeShe nemuzvikora veifundisa muntu weshe maererano neutano hwakanaka nekugare pandau dzakachena.

Vashandi vekubazi rezvehutano vafundi nevafundisi vana mukoti emadhokodheya vanofanirwa kuhamba ndau dzeshe muganga yeshe veihamba veyi unganidza makungano evantu veyi afundisa maererano nezveutano.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemunhu weshe hunofanira kuchengetedzwa kwemene. Ana asikana nentombi nemadzimai echidoko vanokurudzirwa kuti ashandise chidhende chakagadzirwa ngeunyanzvi kana ari pamazuwa ekuteera.

Hutano hwekubara neutano hwepabonde hwemunhu weshe hunofanira kukosheswa kwemene kunyanyisa utano hwendombi neasikana eshe anofanira kushandisa zvidhende zvakagadzirwa ngeunyanzvi kana vari pamazuwa avo ekuteera.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemunhu weshe, hunofanira kuchengetedzwa kwemene, kunyanyisa utano hwana mai ane mimba. Anokurudzirwa kuenda kuzvipatara kovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti.

Hutano hwekubara neutano hwepabonde hunofanirwa kukosheswa hwemuntu wese akurutu neadodori anamai anemimba anokurudzirwa kuenda kovhenekwa kuzvipatara kunooneka kuti ana arimundani achakati mboryo here.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa nekuchengetedzwa kwemene, akadzi ane mimba anofanira kuenda kuzvipatara eienda koovhenekwa ngaanamukoti nemadhogodheya.

Hutano hwekubara nehutano wepabonde ,wa muntu weshe unofanira kuchengetedzwa. Ana echisikana anokurudzirwa kuti ashandise chidende chakagadzirwa ngewunyadzwi kana aripamazuva awo ekutera.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene. Antu anenge aita bonde risina kuputirwa anokurudzirwa kuenda kotenga chimuchini chekuongorora kuti mimba yabata ere kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Utano hwekubara hweantukadzi, ndombi neantu abvazera hunofanira kuchengetwa kwemene. Akadzi anokurudzirwa kushandisa zvidhende zvakagadzirwa ngeunyanzvi kana ari pamazuva avo ekutera.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kuchengetedzwa kwemene , antu anokurudzirwa kushandisa bepa reukosha bepa rebutiro kana eida kuwata ngamuntu waasingagondi.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemunhu weshe hunofanire kukosheswa kwemene anhu anokurudzirwa kushandisa bepa rebutiro kana veida kuita bonde nemunhu wavasingagondi kudziirira matenda.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kweneme. Anamai abva kubara anokurudzirwa maningi kuti arambe eienda kuzvipatara neana awo kojungwa mitombo nekuvhenekwa.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hweantu eshe pashitenderere unofanira kuchengetedzwa kwemene .Anamai vanokurudzirwa maningi kubairwa mitombo yekuti vasabara vechida kusabara.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe kunyanyisa hweantukadzi hunofanire kukosheswa kwemene antukadzi anokurudzirwa kushandisa zvidhende zvakagadzirwa ngeunyanzvi kana ari pamazuwa awo ekuteera.

Hutano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene anamai anemimba anokurudzirwa maningi kuti arye zvikafu zvine utano veiwanza maningi muchero nemvura.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hweantu eshe akadzi nearume hunofanira kuchengetedzwa kwemene, antuwo aya anofanira kuenda kovhenekwa kuzvipatara kuona kuti avana ere zvirwere zvepabonde zvakaita sechirwere cheshura matongo.

Ana mai nedhombi vaya vanenge vasingade kubara vaita bonde risina kubutirwa vanokurudzirwa vanokurudzirwa kuenda kuzvipatara nekumakiriniki kootenga mutombo wekuti vajungwe kuti vasabara.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hweantu echikadzi hwakakosha kwemene. Antu anofanira kuenda kuobarira kuzvipatara kuti abare zvakanaka pasina zvirwere zvino zokonzereka.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe akuru neadoko hunofanira kuchengetedzwa kwemene, anthu anokurudzirwa kushandisa bepa rebutiro kana eida kuita bonde memunthu waasikagondi.

Vantu veshe vakuru nevadoko vakadzi nevarume vanokurudzirwa kuchengetedza utano hwavo hwekubara. Akadzi asikadi kubara asi eida kuita bonde anokurudzirwa kupfeka bepa rebutiro nekuisa zvisimbi zvinoiswa kusikarudzi yavo kudzivirira kubara.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kuchengetedzwa kwemene. Muntu weshe kunyanyisa vanenge vamboata neumweni muntu vasina bepa rebutiro vanokurudzirwa kuenda kovhebekwa ngazi kuzvipatara.

Hutano hwekubara ne utano hwepa bande hwakakosha kwemene akadzi anenge akura asikachadi kubara ano kudzirwa kubairwa mitombo yekuti vasa bara kana kumwa mapirisi.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hunofanira kuchengetedzwa hwemuntu weshe arume neakadzi, nearume nearume anofanira kuenda kuzvipatara kovhenekwa Kuti aonekwe kuti hapana ere matenda angabatwa akadai ngematenda eshura matongo.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hweantu akuru neana atotori hunofanira kukosheswa kwemene, antu eshe anokurudzirwa kuti afundiswe maererano nezveutano hwavohwo.

Vantu veshe varume neakadzi vanotamba mitambo yakati kuti yakafanana nekujaha, kutomuka ,kurumba nemabhora vanofanira kuramba veichengetedzawo utano hwavo ngekuti hwakakoshawo kwemene

Vantu vanotamba mitambo yakaita seyekurumba kutomuka kujaha nemabhora vanokurudzirwa maningi kuti vadakirire kutwasamura mwiri yavo kugwinyisa makodo nenhii netsinga.

Vatambi vemitambo yakasiyana siyana seyemijaho, kurumba, kutomukaa nemabhora vanokurudzirwaa maningi kuti vadhlee chikafu chineutano, veidhlavo nemichero nekumwaa mvuraa yakawanda.

Atambi emutambo anokurudzirwa maningi kuti aende koona madhokodheya awo kana einge akuwara izvi zvinoita kuti azorambe eitamba mitambo yao zvakati hwee pasina dambudziko.

Antu anotamba mitambo yakasiyana siyana semitambo yekutomuka, yeku jaha, yekurumba, nemabhora anokurudzirwa maningi kuti amwe mvura yakawanda akamwa mvura yakawanda oyita utano hwakati mhorwo.

Vantu vanotamba mitambo yakasiyana-siyana semabhora, kutomuka, kujaha vanokurudzirwa maningi kuti kana veinge varwara vaende koovhenekwa ndiana mukoti nemadhogodheya ekubazi ravo remitambo.

Vatambi vemitambo yakasiyana siyana yakaita sekujaha kutomuka ngemabhora anokurudzirwa maningi kuti atwasanure mwiri yawo kugwinyisa makodo nekugwinyisa mishuna.

Vatambi vemitambo yakasiyana siyana yakaita seku jaha, kutomuka, kurumba, nemabhora vanokurudzirwa kuti kana veinge vakuvara ngava shandise zvidhende zvakagadzirwa nehunyanzvi kusunga pakuvara apo neapapo.

Vanhu vanotamba mitambo yakati kuti inoti kurumba, kujaha kutomuka, nemabhora vanofanirawo kuenda kunaana zviremba awo ekubazi kwawoyo veivhenekwa kuoneka kuti vachakati ngwindiri ere.

Vatambi vemitambo yakaita sekurumba , yemabhora, kujaha nekutomoka , anokurudzirwa kuchengeta hutano wawo. Mitambo iyi inokona zve kutambwa ngantu anenge akaremara.

Antu ano tamba mitambo dzakaita seku rumba kutomuka ne mabhora kana einge akuwara anokurudzirwa kushandisa zvisimbi zvaka gadzirwa nge unyanzvi kuti abetsereke paku hamba.

Vatambi vemitambo yakaita sekurumba, mijaho nekutomuka anokurudzirwa kuti achengetedzewo utano hwawo , antu aya anokurudzirwa kutamura makodo awo nekutmura mishina yawo kuti arambe veitamba mitambo yawoyo zvakati moryo.

Vatambi vemitambo yakasiyana-siyana yakati kuti, sekujaha, kurumba, kutomuka, nemabhora, vanokurudzirwa kuti veinge vapedza kutamba mitambo yavoyo ,vatwasamure makodo nemishuna.

Antu anotamba mitombo yakasiyana siyana yakaita sekutomuka, kujaha nemabhora. Anonyanya maningi kukurudzirwa kudyra zvikafu zvine utano pamwepo nekutwasamura makodo nemishuna.

Mazuva anyamashi zviro zvabachinja kwemene zvabachinja zveiwedzera kuti mohyo kwane zvimushina zvakagadzirwa ngeunyatsvi zvekuvheneka kuti antu mumatenda mumwiri mwavomwo.

Bazi rezvehutano pashi reshe tenderere rinokurudzira antu kuti aende kuzvipatara kovhenekwa ngezvimushini zvakagadzirwa ngeunyanzvi kuonekwa kuti vane matenda here.

Mazuva anyamashi zviro zvabai naka kwemene kuzvipatara kwane zvi mishina zvaka gadzirwa nge unyanzvi zveku vheneka mukanwa, mumadziso mweshe nemu nze me antu kuningira kuti zvikachati hwee ere zveutanho hwawo.

Zviro zvachinja kwemene mazuva anyamashi kuzvipatara kwava nemisshini yakagadzirwa ngeunyadzvi yekuvheneka ndani dzaana mai vanemimba kuti zvana zviri mundani kana chana chiri mundani chakati hwe here.

Kudhaya asharuka airapa eishandisa makwande, midzi, mashizha nemichero yembuti. Zvirozvo zvichiri kushandahe mazuwa anyamashi kurapa matenda akati kuti.

Mazuva ekudhaya asharukwa ekare ana mbuya vedu nana sekuru vaishandisa mitombo yaibva kumashizha midzi makwande nemichero yembuti kurapa matenda akasiyana siyana.

Kudhaya asharuka ekudhaya aishandisa mitombo inobva kumidzi, mashizha nemakwati kusanganisira nemichero yembuti kurapa matenda akasiyana-siyana, akajairika neasizi kujairikapi.

Gava kava ka mbuti kano onekwa mushango nepa mizi ka mbuti aka kanorapa matenda akati kuti aka siyana ne asiyana asizi ku jairika ne aka jairika se matenda eku nasiri ganda.

Asharuka ekudhaya ana mbuya naana sekuru nemadzitateguru edu vaishandisa mitombo yaibva kumizi kumakwati nemashizha nemichero dzembuti kurapa matenda akasiyana siyana.

Gavakava kambuti kanoonekwa pamizi nemushango. Kambuti aka kanorapa matenda akati kuti, matenda akajairika neasizi kujairikapi. Kanonakisa futi ganda kune antu aya ane makanda akakwasharara.

Uchi zviro zvinogadzirwa ngenyuchi zvinoryiwa zviro zvii izvi zvinotapira zvinorapa zvee matenda akati kuti asizi kujairika pii neakajairika akaita sebesha neekuzora kuhope kunakisa ganda.

Gava kava ka mbuti kano onekwa mushango nepa mizi ka mbiti aka kano shandiswa kurapa matenda aka siyana siyana asizi ku jairikapi ne aka jairika mazuva anyamashi ka kutoita zveku rongedzwa mi makaba kaka gadzirwa zvakanaka.

Kudhaaya, asharuka ekudhaya ,ayishandisa mitombo yaibva kumakwande embuti, midzi dzembuti, mashizha embuti, nemichero yaibvazve kumbutiyo. Mazuva anyashi mitombo iyi ichiri kushandazve.

Gavakava kambuti kanooneke pamizi nemushango, kambuti aka kakanaka kwemene kanorapa matenda akasiyana-siyana, asizi kujairikapi neakajairika kwemene sematenda emundani nekunasira ganda rinenge rine mapundu rakakwasharara.

Guku kambuti kanoonekwa mushango kunyanya mumunda dziya dzisaizi kushakurwa kambuti aka kanoshandiswa se muriwo kanorapa zve nekuwedzere ngazi mutsinga kumuntu anenge anegazi shoma .

Gava kava kambuti kanoonekwa pamuzi nemushango kambuti aka kanorapa mikuhlani yakati kuti yakasiyana siyana isizi kujairikapi neyakajairika sekunasira ganda reantu rinenge rakakashirira.

Akuru ekudhaya, asharukwa edu anambuya nanashekuru vaishandisa mitombo yaibva kumakwati, mashizha nemidzi dzemuti kurapa matenda akasiyana-siyana.

Kudhaya asharukwa ana mbuya nana sekuru aishandisa makwande midzi nemashizha nemichero yembuti dzemitombo mazuva anyamashi dzichiri kushandahe zviro zvozvi.

Vasharuka vekudhaya anambuya edu naana sekuru aishandisa mitombo inobva kumidzi, makwati , mashizha nemichero yembiti zvirozvo izvi zvichirikushandahe mazuva anyamashi.

Gavakava kambuti kano onekwa mumizi ne mushango kamuti aka kanorapa matenda akati kuti kanorapa matenda kati kanorapa matenda akalita seganda rakakasharara neganda rinoshinya rine mapundu akawanda.

Asharukwa ekudhaya, anambuya nanasekuru edu, vaishandisa mitombo yaibva kumidzi, yeibvazve kumakwati nemashizha embuti. Mitombo iyi yaiiswa mumvura yochukucha antu omwa.

Gavakava kambuti kanoonekwa pamizi nemushango. Kambuti aka kanorapa matenda akasiyana siyana akati kuti asizi kujairikapi neakajairika kwemene.

Mutikiti kachirimwa kanooeka pamizi kunyanyisa mumapindu nemimaminda mweanthu kambuti aka kanorapa madenda akawanda kakabikwa semuriwo sematenda ekushaikwa kwengazi mumwiri mweanthu.

Gavakava kambuti kanooneka pamuzi nemushango. Kambuti aka kanorapa mikhulani yakati kuti, kusanganisira mikhulani yemindani nekunasira ganda kune antu anemakanda akakasharara.

Gava kava kambuti kanoonekwa mushango kambuti aka kanorapa matenda akati kuti matenda akasiyana siyana asizi kujairika neyakajairika kwemene sematenda Edzihwa nekugadzira ganda rinenge rakakasharara.

Guku kana kuti mutsine kambuti kano onekwa mushango nemuma minda munenge musati mashakurwa ka mbuti aka kano ryiwa se muriwo kano wedzera ngazi ngeku chenesa ngazi mutsinga.

Kudhaya asharuka nema dzitateguru ayishandisa mitombo yaibva kuma kwati kumidzi mashizha nemuchero yemuti kurape matenda akasiyana siyana.

Kudhaya, asharukwa ekudhaya aishandisa mashizha, midzi nemakwati embuti nezvirimwa kurapa matenda akasiyana-siyana asizikujairikapi naakajairika.